Lapha kusekilasini kulabantwana abancane bahlezi phansi. Kukhanya bayafunda. Bagqoke amayunifomu abo.

Lapha kukhanya i class elabantwana abanengi abancane babambene izandla, bagqoke umbala olibhanana.

Lapha kukhanya kuseKlasini kulabantwana abancane abafundayo phambili kwabo kulamabhuku.

Lapha kulabafana abanengi abayizisebenzi. Bakhanya bafake umbala oyisibhakabhaka.

Lapha kubonakala abantu abanengi abagqoke amayunifomu omsebenzi lamatafula phambi kwabo.

Lapha kukhanya kulabafana abakhulu abayizisebenzi abagqoke amayunifomi womsebenzi.

Lapha kuleclass efulelwe ngombala oyisibhakabhaka kulomuntu omileyo lendlela.

Lapha kukhanya omama abangu "two" bamile phezulu kwetafula kukhanya bayahlikihla amawindi.

Lapha kubonakala angathi yisikolo. Silophahla oluyisibhakabhaka lomuntu omileyo.

Iapha kukhanya kulotshani obunengi obuluhlaza lezihlahla eziluhlaza.

Lapha kubonakala utshani obunengi, utshani obuluhlaza, lesihlahla esikhulu esiluhlaza lomuduli.

lapha kusekilasini elabantwana abakhulu bahlezi phansi kukhanya bayafunda omunye umile bagqoke izigqoko zabo

Lapha kukhanya izihlahla ezinengi eziluhlaza lotshani obuluhlaza lendlela.

Lapha kusesibhedlela. Kulomongikazi ome emitshineni elombala oyisibhakabhaka.

Lapha kubonakala isibhakabhaka lesikolo kulabantu abahambayo lendlela.